Abantu bari aha mwaaro baine akatimba aku barikushohezesa eby'enyanja hamwe n'eryaato eribarikukozesa kurambura aha nyanja kutega ebyenyanja.

Omukishushani nitureeba emibazi y'ekijungu y'ebika bitari kushushana. Ahi turi kureeba mu ebijuma nka panado, harimu na za kapiso na n'ebindi ebijuma ebya kinekye, ebya mutare nana ebindi ebya pinki.

Egaari eine n'etaara omu maisho, engufuru omu mahembe gaayo, ekomirweho ebitookye bingi bikomiise enkoba biri n'omu kadeeya kandi egari epakaingire aha rubaju rw'omuhanda

Omushaija arimu arotami omu mwanya gurimu amaizi gakutabura arimu natekamu amahuri areebe gaba nigabaasa kusya gye akagarya.

Akatare k'okuguza ebiribwa nka ebitookye, kabegi , doodo nana ebindi hariho kasitoma ariyo nagura kuriga aha mushubuzi omwe.

Ekishushani nikyoreka omusiri gw'ebimuri haaza gukuzire gwihikire aha kuryabya.

Enjoki zebumbire omu miteeko ebiri omu mwanya gumwe ezikurebeka nka ezikuronda ah'okuza.

Abaana bato b'emyaka eiriraine bekoreire obudomora bw'amaizi aha mutwe bariyo nibagaruka omuka batwaire amaizi.

Omushaija ayereize omukono gweye omu mwanya abumbire entomi ye y'omukono gwa buryo nagyezaho kugira eki yaahagira.